Zvuma zvine ruvara zvakasiyana -siyana uye zvakagadzirwa zvakasiyanana -siyana zviri kutengeswa mushopu. Zvimwe zvacho zvakareba kudarika zvimwe.

Zvibhodhoro zviviri zvekokora. Chimwe chacho chihombe chimwe chidoko. Chimwe 2 rita chimwe chi 750 giremusi zviri patebhuru.

Nzvimbo yekushandira inoshandiswa kugadzira matombo anoiswa pamakuva kana vanhu vachinge vaviga munhu anenge afa. Pane motokari huru kwazvo.

mufananidzo wajesu kristu mwanakomana wamwari. Unoratidza kuti kumashure kwemwana komana wamwari kunevanhu vayimukudza kwazvo.

Miti mirefu neimwe ipfupi. Pane imwe yakatotemwa, imwe ine mashizha asina kunyanyo svibira, imwe mashizha ayo akutopera, imwe ine mashizha matsvuku.

Zvitoro zvinoratidza kuti zvakavharwa. Pane zvichena poita zveruvara rwemashizha emiti pane matombo. Panze pezvitoro pane marara.

Matombo mazhinji kwazvo ari pasi pemuti. Muti unotaridza kuti wakura zvisingaite. Une mashizha akawanda kwazvo. Muti wakareba. Pasi pemuti pane hanzu yegirinhi.

Mudhuri unoshandiswa kuchengetedza imba. Miti mirefu chaizvo neimwe miti inoshandiswa kuita kuti pamba paratidzike.

Murume anoratidza kuti anoita zvemutambo yenhabvu ari munhandare yebhora. Murume uyu akapfeka zvichena nengowani yekuvharidzira zuva munhandare umu.

Ngoma dzechinyakare nemapoto ari kubikwa chikafu panoratidza kuva nevabiki vatatu. Umwe wacho anenge wechikadzi.

Motokari ihombe kwazvo inokwanisa kunzi rori, ichena ine mavhiri matema. Inoshandiswa kutakura vanhu pandufu. Kumashure kwemotikari iyi kune imwe motokari, nemureza nemiti.

Imba yekugezera. Mukati mayo mune bhaketi, sipo matauro ne mvura yacho nesingi yekugezera maoko.

Vanhu varikufamba mumwe vakamira. Pane mukadzi akapfeka zvichena nedzimba dzekutengesera kana kuti zvitoro. Pane vasikana vakamira. Pane vakomana vanoita zvezvingoro vari neche pamashure pacho.

Imba ine vanhu. Vakadzi nevarume vanoratidza kuti vari kana pakereke uye varume vese vakamira nemudzimai hwani. Vamwe vakadzi vese vakagwadama pasi.

Vanhu vechikadzi nevechirume vari muchechi vari kuratidza kuti vanokwanisa kuimbira kereke vamwe vacho vakatarisa divi mukereke.

Vanhu vari kufamba vachienda kwakasiyana siyana. Pane zvitoro zvidoko zviri kutengeswa chikafu. Pane vamwe vanhu vakagara pamushana.

pamba panogaravanhu panoratidzakuti paneruvara rusvuku neruchena, panematombo akakomberedza bango , panemarata, panemunhu akpfeka zvichena aripamusuwo, panemaruva.

Murume akabereka bhegi ritema anoratidza kuti arikufamba munzira kumberi kwake kune motokari chena uye pane zvitoro zviri kudivi kwake rwerudyi kunoratidza kuti kunotengeswa mataira

Dzinde remasora rine vana vachena, kana kuti maruva machena anokwanisa kutorwa nemhepo.

Pachiteshi pane madutavanhu maviri nevanhu vari kufamba. Vamwe vanoratidza kuti vari kuburuka mabhazi vamwe varikuda kukwira. Pachiteshi apa pane chimasimbi chaishandiswa runharembozha.

Dhorobha rine dzimba dzemuturikidzwa. Pane vanhu varikufamba mudivi menzira. Pane motokari dzakaiswa padivi pedzimba dzomuturikidzwa. Pane zvimisika zvinotengeswa madhiringi akasiyana siyana.

Chidhori chakapfekedzwa nhumbi nezvikwama zviviri neshangu. Chimudhori ichi chakapfeka nhumbi dzakasvibira dzeruvara rwevarwi vehondo.

Huku dzechirungu dziri kuchengetwa kuitira nyama muine zvidyiro zvadzo nepekumwira mvura pehuku idzi

Mudhorobha mune dzimba dzemuturikidzwa dzakawanda. Vanhu vazhinji varikufamba munzira. Motokari dzimwe dzirikufamba munzira dzimwe dzakamira.

Michina mihombe chaizvo chaizvo. Inoshandiswa kuchera kana kutakuriswa mavhu. Pamusoro pawo pane murume akamira.

Hari inoratidza kuti iripa bhenji, mukati mehari iyi mune mugoti munoratidza kuti mune zvirikugadzirwa imomo.

Imba yemuturikidzwa inoratidza kuti ina mahwindo akatsemuka. Pane murume ari kufamba akasenga bhegi rehanzu nemotokari yerori.

Murume mukuru arikufamba akabereka chikwama chitema, murume uyu akapfeka hembe chena, pane umwe murume akagara pasi pamberi pake, panoratidza kuti pane motokari.

Mudzidzisi anoratidza kuti ari muimba yekudzidzisira mune zvigaro zvevana zvekugarira . Mudzidzisi uyu anoratidza kuti akamira pahwindo uye akapfeka hembe dema.

Mudhorobha munotaridza kuti mune vanhu vakawanda vari kufamba vamwe vakamira pachiteshi pane dhuta vanhu nemotikari zvichena zvakatarisa divi rimwe chete.